Zuɣuri na chinsi duu niriba ata n ziya ka niriba ayi zini baɣi taba yino yɛla liiga piɛlli ka yino bɔbi bɔbi zɛɛ ka anfooni nima tabi dukpuni du kpuni maa yɛla zaɣi nuɣiso kuɣu shɛŋa zuɣu bini ziya maa yɛla zaɣi vakahali.

Salo ban galisi n zaya ahɛba zala Zuɣusaa ka ahɛba dabi tingbani ni bi yiɛla nɛɛn piɛlla ka shɛbi pili zipili piɛli ka shɛba zaŋ bantabisi vili bi zuɣuri ka yino za bi tooni ka gbubi nuchɛbaŋa n zaŋ kpa o tibili.

Loori n-zaya loori maa nyɛla loori piɛlli ka o naba nyɛ zaɣ'sabinli kuɣa dola palli maa nangbanyee mɔkuma be dini ni.

Pirinsi n-zaya bɛ gbubila malifanima ka cheche za bɛ nyaaŋa daadam biɛligu gba be bɛ nyaaŋa ni motokiya ni tihi motokiya maa nyɛla zaɣ'nuɣuso.

Dɛma dɛmbu shee zaɣa kura mini zaɣa bihi bihi maa sheba ŋmeri la bin kumda bihi maa so ŋmeri la bin kumda maa ka wara ka yiina o yɛla liiga zaɣa dozim ka so jinjam sabinli ka piri namda sabinli.

Salo n-zaya ninkura ni bi'bihi bɛ diɛmdila diɛma yino yɛrila o kpee ŋun yɛri o kpee maa yela liiga ʒee ka so jinjam sabinli ŋumbala maa wumda ka ye neen'sabila ka gbubi yeduhirigu yeduhirigu maa zuɣu nyɛla zaɣ'sabinli.

Doo maa lihirila Anfooni puuni o kpala ninkpara ka ye liiga sabinli Anfooni maa zala o tooni dibaata Anfooni maa ni tam binshɛɣu zuɣu maa nyɛla zaɣ'tankpaɣu daadam biɛligu be anfooni maa ni.

Binyɛhiri n-tam teebuli zuɣu balibu balibu ka di gabi kala zaɣ'ʒee zaɣ'nuɣuso zaɣ'dozim zaɣ'vakahili shɛŋa tamtam la bini zuɣu be koliba ni ka shɛŋa yiliyiliya di zuɣusaa n-nyɛ zaɣ'zubisazubisa.

Bipuɣinsi n zaya bipuɣinsi maa piɛla foli dibaayi bi zaŋ la nyingokɔriti niŋ bi nyiŋgoya ni ka zaŋ shɛli niŋ bi zuɣu ni ka zaŋ shɛŋa niŋ bi nuhi bi zaŋ la chinchina n gɔbi bi yɔɣu ni

Duu ni ka kuɣusi zaya kuɣusi maa shɛli nyɛla zaɣ'vakahili ka shɛli nyɛ zaɣ'tampilim ka teebuli za di tooni dufɛli pa kuɣu maa zuɣu dufɛya ayi dufɛli maa shɛli nyɛla zaɣ'dozim bɛ zaŋla gilaasinima niŋ di punti.

Bin yahiri n pa teebuli zuɣu bin yahiri balibu nuche baŋ zaɣa piɛlli doya baɣi kompiwta doo n ʒi di gbuni o zaŋ la o nuu yini n sabira ka zaŋ nuu yini n pa kompiwta maa zuɣu.

Doɣitenima zala bɛ doɣita duu ni bɛ yela nɛma m-mulisi bɛ mansi nɛma maa nyɛla zaɣ'vakahili ka bɛ zaŋ nyepɔbirisi n-niŋ yino zami tabi dukpuni dukpuni maa nyɛla zaɣ'vakahili amaa ŋun ye doɣita nɛma maa.

Salo n zaya bi gbubi la bini salo maa yɛla gban piɛlla bi tam la soli zuɣu chiɛna jiranbesa nim za mi ka bi zaŋ bini yahiri tabili tabili li

Wa wariba yino warimi ka yino mŋariy ka yiinda nyʋn wari maa kala bɛn ƶi o ƶuɣu ni ka mŋanbuɣubil pɛlli o ƶanŋla mukuru so ka ƶanŋ shɛŋa n gabi o naba ka ƶanŋ shɛga gabi o nuhuni .

Alepile yiɣibu shee ninsalinima be dini ni so zami ka ye liiga zaɣ'ʒee ka so jinjam ŋmaa zaɣ'sabinli kompiwutanima bela bɛ tooni ka sabbu sabi pa di zuɣu bi gbubila baajinima baajinima maa zaɣ'ʒɛhi beni ni zaɣ'sabila.

Paɣiba ni dabba n zaya bi zala kom ni kom maa yirila zuɣusaa n shɛarina tiŋa paɣi so za bi tooni paɣi maa sola jinjam kadi yɛ zaɣi nuɣiso ka o liiga maa gabi zaɣi ʒee zaɣi piɛlli do so zala bi nuzaa zuɣu doo maa yɛla liiga kadi yɛ zaɣi dozim

Gbaŋpiɛlla paɣaba bi ʒɛla teebuli gbunni teebuli maa zuɣu gbana pam n pa di zuɣu bi sabiri mi yino yɛla liiga sabinli n pa o liiga zuɣu ka ga agogo ka yino zaŋ bin sabinli n piri o nuu ka yɛ nyingokɔrigu.

Paɣiba nchɛna yino zirila dari ka yɛ liiga liiga maa nyɛla zaɣi nuɣiso ka yino ziri zɛvari o zala loori gbuni loori piɛlli gba yila bi tooni kanna kpukpali tihi bɛni ni mori din yɛ vakaha

Niriba n zaya yino dalim mi ka paɣi za bi tooni ka yɛ liiga mini di mukuri ka zaŋ bini npɔbi o noli loori n za bi yɛanga ni yili niriba ayi gba za n tabi loori maa

Niriba n wɔri waa yino tiɣi la zuɣusaa ka yino za tiŋa ka bi yɛ singlate ka di yɛ zaɣi piɛlli shɛb zila bi tooi n ŋmari lunsi ka pɛbiri ka lannboo

Linjima nim diɛmdi bi diɛma be zaŋla mii waɣinli ka so bɛ yaɣili ka so bɛ yaɣili ka bi voora shɛb lu n do tiŋa ka linjima nim ayi za ban pili zipila ŋɔ yɛanga ka pili zipili zehi ka zaŋ bin zehi lo bi bɔɣili.

Duu puuni bɛ dihila duu maa nachinsi ni fulaawaasi ka kuɣu zaya kuɣu maa dufɛya pa di zuɣu dufɛli maa nyɛla kala balibu balibu kamani zaɣ'piɛlli zaɣ'tankpaɣu zaɣ'tampilim.

Niriba n-zaya so zala bɛ tooni ka ŋmɛ bolli o nyɛla gbampiɛlli niriba zala o nyaaŋa ka yino wuɣi o nuu o yela liiga piɛlli ka so jinjam sabinli shɛba zala o nyaaŋa ka ŋmari foto.

Bolli ŋmari ba bolli maa nyɛla nuuni bolli kabi ŋme li bahi zuɣusaa ka gulili ni di shee na bolli maa ŋmebu shee bi sala laŋ ka tihi ko n gili ba amaa bi bɛla gooni puuni

Loori n zaya ŋɔ niriba n bɛ di puuni niriba ayi tam la di yɛanga ka yino so jinjam waɣinli ka kpa ninkpara loori maa gabi kala kaman zaɣi dozim loori maa tam la palli zuɣu.

Ninsalinima n-guura bihi ni ninkura ka tihi za bɛ nyaaŋa tihi maa vari nyɛla zaɣ'vakahili ni mɔ'maha ka yili za tia maa sunsuuni.

Gbanpiɛlla paɣaba bi ʒɛla teebuli gbunni teebuli maa zuɣu gbana pam n pa di zuɣu bi sabiri mi yino yɛla liiga sabinli n pa o liiga zuɣu ka ga agogo ka yino zaŋ bin sabinli n piri o nuu ka yɛ nyingokɔrigu.

Matuuka yiɣirigu paaki salo bɛla dinni bi nyɛaɣi la baaji nima matuuka yiɣirigu maa yɛla zaɣi ti tali zaɣi piɛlli gban piɛlli bɛni o gbubi la baaji ka yɛ niɛn sabila

Tuuntumdiba zaya yino tamla dariga zuɣu ka yino za tariga ka ye liiga bɔɣ'ŋmahi ka di nyɛ zaɣ'ʒee ka yino tam zuɣusaa liiga ʒee ŋɔ lana zami baɣi wilibaro din nyɛ zaɣ'nuɣuso.

Daa puuni dabba ayi n chani doli taba do yino maa gbibi la loba baaji piɛlli o nuuni ka yɛ liiga piɛlli ka zaŋ bini sabinli n bobi o zuɣu bii za tahi pɔŋ gbuni ka so jinjam piɛlli

Dabba ayi n gbubi bia ka bihi ata bɛ bi nuzaa zuɣu ka bia yino bɛ bi nudirigu bia shaba zala bɛ nyaanga lihiri ba doo yino maa yɛla liiga sabinli ka so jinjam sabinli ka yino maa zaŋ zipiligu pili o zuɣu ni.

Pirinsi ayi yino ʒila tiŋa ka yino zaŋ bini lo o bɔɣu o gbubila o bɔɣu maa n-lihiri li o yela neen'sabila ka pili zipiligu ka di nyɛ zaɣ'nuɣuso ka zaŋ bini din nyɛ zaɣ'tampilim n-vuli o bɔɣu.

Ninsalinima n-ʒiya dabba ayi paɣiba ayi bɛ gbubila binyɛhiri bɛ nuu ni yino gbubila buku ka gbubi pɛɛn ka kpa ninkpara ka piri namdi'sabinli teebuli za bɛ tooni teebuli maa binyɛhiri tamtam di zuɣu.

Niriba n-zaya yino n-yina ka o nuchee beni ka o ye liiga zaɣ'dozim di mini di jinjam zaɣ'dozim maa ni ka zaɣ'piɛlli booi ka yino dabiya ka so neen'ʒɛhi ka di nyingɔli ni niŋ zaɣ'piɛlli ka di bɔɣiri gba niŋ zaɣ'piɛlli.

Dabba ayi ni paɣa n-zaya paɣa maa nyɔɣila bia ka ye liiga sabinli do yino za bɛ sunsuuni ka zaŋ o nuu pa ba bɛ zaa lihirila bini yini.

Gamu niŋbu shɛɛ Salo zoi ni maa ni bi Zaŋla mahina n wurindi biniyahari salo maa ahɛba yiɛla nɛɛn zɛhi ka shɛbi yiɛ nɛɛn sabila.

Binyɛhiri zala duu ni duu maa dukpuna nyɛla zaɣ'piɛlli ka bɛ zaŋ anfooninima yili li duu maa tingbani ni bɛ yɛrigila gbaŋ ka bini tam di zuɣu.

Yili n ƶaya ka ankɔri bamkɔm ƶa di tooni paɣa n ƶi dundolini ka filaawasi ƶa dun doli maa gbini yili maa nyaaŋa kodu tihi kpɛkpɛli tihi ni tikuma ƶaa bɛni .

Salo n-chana bɛ galisiya pam niriba anahi be bɛ tooni ka gbubi Gana tuuta ban be salo ŋɔ tooni ŋɔ nyɛla gbariti ka gbubi tuutanima bɛ nyɛla gbansabila ka gbampiɛla gabi bɛ nii bɛ yela neem'piɛla ni neen'sabila.

Anashaara duri duri maa galisiya pam shɛŋa nyɛla zaɣ'piɛla ka di taha nyɛ zaɣ'ʒee ka ko'titali do di gbuni ni pala ka kpukpali tihi sa di gbuni.

Paɣa n-ʒiya o duɣirimi o gbubila chɛriga bini tam kurifootu ni o tooni ka bokati zaya paɣa maa bɔbila bɔbiga ka ye liiga ka so di chinchini jɛrikani zala o nyaaŋa jɛrikani maa nyɛla zaɣ'dozim ŋmani taɣi bini ni za o nyaaŋa.

Paɣi n zaya o dila kuɣu zuɣu ka tɛɛbuli za o tooni tɛɛbuli maa bin dira balibu n tam di zuɣu bin dirigu bɛ taha bili ni n tam ya ka shɛli bɛ tahi bilifu ni taɣi tahi bili maa ni.

Paɣiba n-wari waa paɣiba anahi ka niriba ʒi bɛ tooni paɣiba maa zaŋla chinchina n-gɔbi bɛ nyɔɣu ni ka ye nyingokɔriti ka zaŋ chinchini bɔbi bɛ zuɣu chinchini maa gabila kala kamani zaɣ'dozim zaɣ'vakahili.

Piibupiibu niŋbu shee paɣa maa zaŋla piibupiibu gbaŋ maa niŋ adaka maa ni adaka waɣinli za o nyaaŋa ka Gana fulaaki tabi li ka bɛ sabi namba sabila m-pa di zuɣu.

Niriba n-wari waa ka shɛba gbubi anfooninima ŋmari ba ka shɛba ʒiya n-lihiri ba doo bela bɛ puuni doo maa bɛ ye liiga ka ye ningokɔrigu o sola jinjam zaɣ'nuɣuso.

Gbampiɛla m-bala teebuli za bɛ tooni binyɛhiri pala teebuli maa zuɣu binyɛhiri balibu ka di kom nyɛ zaɣ'dozim zaɣ'tankpaɣu ni zaɣ'piɛlli shɛli zala di tooni ka pempe taba ka di nyɛla zaɣ'ʒee zaɣ'dozim ni zaɣ'vakahili.

Niribi n zaya bi yɛla niɛn piɛlla ka zaŋ nangbani pɔbirisi n niŋ bi gbibi la bini ka shɛba bɛ tooni ka shɛba bɛ nyɛanga salo pam bɛ bi yɛanga ni tihi

Duu puuni ka kuɣusi ʒɛya dufɛya pala dizuɣu kuɣusi maa nyɛla zaɣ'sabinli ka teebuli ʒɛ kuɣusi maa sunsuuni ka kopu piɛlli tam di zuɣu ka buɣum diri di tooni

Niriba ata n zaya bi yɛla gbaŋ piɛla yino pilila hɛlimenti dini yɛ polinsi hɛlimenti ka za moto titali gbuni moto maa yɛla zaɣi baŋkom ka gabi zaɣi piɛla ni zaɣi sabila sabila.

Paɣi n ziya ka gbubi jɛnsi jɛnsi maa zooya pam o zɛla luɣi shɛli polo saɣiri ni bɛni ka mori bɛni jɛnsi maa shɛba tam tam la o zuɣu ka shɛb ka shɛb gui gili di diɛmda

Duu puuni duu maa dihila nachiinsi garo zaya ka dufɛli pa di zuɣu duu maa puuni bɛ zaŋla Diɣu zaŋ tili dukpuni garo maa zuɣusaa binyɛhiri ka bɛ zaŋ n-zaŋ tabili dukpuni maa garo maa nyɛla zaɣ'piɛlli.

Kobiɛɣu do soli ni di domi miri ya ya maa teebuli za di gbuni ka tahali tam di zuɣu paɣa ʒiri tahali so bari moto ka pili helimeti.

Gban sabila naa n ziya o yɛla doo ka timisa o zaŋla bini yahiri balibu n niŋ o nuhi ni o yiŋgolini ka zaŋ shɛli bɔbi o zuɣu shɛba zala o yɛanga ka gbibi zuya o zɛla kuɣu zuɣu kuɣu maa so zami baɣili

Salo ban galisi n ʒɛya bi ʒɛla kuru waɣinli gbuni bi ʒɛya luɣu shɛli polo ka di tingbanni niŋ kasi paɣaba ni dabba shab yɛ neen piɛla ka shab yɛ neen sabila

Paɣiba n zaya yino n za bi tooni ka la o nɔbila chinchini bɔbiga ka yɛ chinchini liiga ka yɛ yingokɔriga yino gba zam baɣi o ka gba bɔbi chinchini bɔbiga ka yɛ chinchini liiga ka niŋ yingokɔrigu